Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa maningi, kuti vachengetedzewo utano hwavo ngekupfeka zvivharamuromo nezvivharanyara, kana veibetsera antu ane matenda.

Mazuva anyamashi muntu weshe akuru ne adoko uno kurudzirwa maningi kuti adakarire yamho kugeza nyara ngekuti kusa geza nyara kuno konzera matenda akati kuti akaita se denda re mundani.

Mazuwa anyamashi Kwaane matenda akati kuti .Vantu vanoshanda kubazi rezveutano ,vanokurudzirwa kuti vafundiswe antu ngezvekugeza nyara asati arya chikhafu, nekugezazve nyara abva kuchimbuzi, kudziirira matendawo.

Kugeza nyara kwakaba kosha yamho, muntu weshe unokurudzirwa kuti ageze nyara ngechigubhu giya eibva kuchimbuzi nekugeza zve nyara ode kudya kuitira kuti tidzivirire matenda

Kuzvibhedhleya nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kuendwe nemuntu weshe akuru neadoko kojungwa mitombo inodziirira matenda anobata antu mumiganga umwo.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vatenge hembe dzinovhara muromo nenyara. Kana veishanda nevantu vane matenda anotapurirwana.

Mundu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziwirira matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi, antu eshe, akurutu neadodori anosisoenda kuzvibhedhlera, koofundiswa nekuvhenekwa zviyaiyo nemikhuhlane.

Vashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti, vanosiso pfekawo zvivharamuromo, nezvivhara nyara veyishanda ne antu vanematenda akati kuti.

Ashandi ekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukhoti, vanosisopfeka zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiiri weshe kudzivirira matenda anotapurirwana.

Antu eshe akuru neadoko ntombi nemajaya vanosisa kuenda kuzvipatara kovhenhekwa matenda akati kuti kuti vabetsereke

Vashandi vekubazi re zveutano madhokodheya nana mukoti vano siso pfekawo zvivhara muromo zvivhara nyara zvakadaroko kudzivirira matenda akati kuti.

Andu eshe arume neakadzi ndombi nemajaha vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvibhedhlera kovhenekwa ngazi nganamukoti nemadhokodheya.

Vashandi vekubazi rezvewutano, vanosiso pfekawo zvivharamuromo, zvivhara nyara, kudzivirira matenda anotapurirwana. Vanofanirawo kuchengetedza wutano wawo.

Antu eshe akuru neadodori, anosisoenda kuzvipatara nekumakirinika, koojungwa mitombo yekudziirira matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asizi kujairikapi. Anamai anokurudzirwa kuenda neana kuzvipatara yo kuti vaende koovhenekwa matenda avo.

Muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda kunyanya-nyanya ana adodori.

Vasharuka vekubazi rezveutano madhokodhera naanamukoti vanosisa kupfekawo zvivhara muromo nezvivhara nyara kudzivirira matenda akati kuti anovabata.

Ikodzero yemuntu weshe, kuti ange ayine utano hwakahlamburika yaamho. Antu anofanira kuenda kumakirinika nekuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mvura yakachena mutombo ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti amwe nekushandisa mvura yakabaachena yaamho vantu vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakachena kweteyomumadhamu nemumanzizi.

Utano kumuntu veshe muntu veshe unokurudzirwa kunge aine utano hwakahlamburuka aine ruzivo rwezveutano. Hurumende inokurudzirwazve kuti iake makirinika nezvibhedhlera mundau dzega-dzega kuti antu abetsereke.

Vasharuka vekubazi rezveutano pashi reshe tindirere vanokurudzirwa maningi kuti mikore yega yega vaungane veireketa ngezveutano nematenda anenge einesa mumiganga yavo yoo.

Ikodzer yemuntu weshe yekuti ange aine utano hwakahlamburika. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake zvibhedhlera nemakurinika zvakati kuti mumiganga yeshe kuti vantu vadetsereke yaamho.

Madhokodheya naanamukoti neanthu anoabetsera mushando anosisopfekawohe, zvivharamuromo, zvivharanyara kudzivirira mukhuhlani iyani, inotapurirwana.

Mvura yakachena mutombo hurumende inokurudzirwa kakurutu kunasira zvibhorani mundau dzeshe kuti antu amwe nekubikisa mvura yakachena kwemene.

Muntu weshe anosisonge aine hutano hwakahlamburika. Ashandi ekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe mumiganga veifundisa antu ngezveutano hwemene.

Kana muntu asangana netsekwende hurutu unokurudzirwa maningi kuti atsvake muntu une unyanzi wanogonda wekureketa naye kuti adetsereke padamhudziko rakero kuti asagara naro.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa maningi kuenda kundau dzinodetserwe antu kunenge kweibetserwe antu ngeantu anenge aine hunyanzvi hukurutu pamusoro pezveutano.

Utano hwendxondo utano hwakabakosha yaamho. Arume, neakadzi antu adoko neantu akuru anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika koovhenekwa kuona kuti utano huchakati hwee ere?

Hutano hwendxondo hunofanira kukosheswa yampho antu eshe anokurudzirwa kuti aende kovhenekwa ngemadhokodheya naana mukoti kuzvipatarayo.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekubachengetedzwa yambo vantu vanofanirwa kuenda kundau dzinobatsirwa vantu vanenge vane utano hwendxondo husizi kuti hwee.

Kumakirinika nekuzvibhedhlerayo nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuyine mibhedha yakanaka nemakumbezi akabaa hlamburika yambo.

Mumakirinika nemundau dzinobeterwa antu vanorwara zviro zvabahlamburika yaamho mwona imwomwo. Kwame zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekuvheneka nekurapa.

Zvibhedhlera makirinika nendau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dzibari ndau dzine utsanana hwemene kuti kusakonzerwa mukhuhlani yakaita sekorera.

Kuzvibhedhlera, kumakinika nekundau dzinodetserwa vandu vanorwara kunokurudzirwaa maningi kuti kunge kumbari nehutsanana hukurutu kuitira kuti kusakonzerwa madenda.

Kuzvibhedhlera neku makirinika nekundaa dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaari neutsanana hwemene kuitira kuti pasakonzerwa matenda akaita sekorera.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara mumakirinika nemuzvibhedhlera mwo munokurudzirwa maningi kuti munge mubari neutsanana hukurutu kuitira kuti musatapurirwana matenda akati kuti.

Kuzvibhedhlera nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Anamai anokurudzirwa kutwarwa zvana zvavo eienda nazvo kuzvipatarayo. Kuti zvojungwa mitombo yekudzirira matenda anonyanya kubata ana adodori.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhogodheya nana mukoti. Vanosisonge vari vantu vanobadakarira mishando yavo kwemene.

Zvibhedhleya nemakiriniki nendau dzinobetserwa antu anorwara dzinosisonge dziri ndau dzinoningirika yampho kuti pasakonzerwa matenda.

Ndau dzinodetserwa anthu anorwara muzvibhedhlera zveshe nemakirinika dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzibaari neutsanana ukurutu .

Mundau dzinodetserwa antu anorwara nemuzvibhodhlera munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubaari neutsanana hwemene kudziirira mukhuhlani.

Vantu vanenge veifundira kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yambo kuzvikora kwawoyo pavanenge veifundira kuita kuti ramangwani ravo ribanasirwe kwemene.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera, veifunda kuti vazoita madhokodheya nana mukoti. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefuundo yepadera dera veifunda kuti vaiite madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawozvo zvaanenge eita.

Vafundu vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire kutsamirira kuzvifundo zvavozvo.

Muntu veshe akuru naadodori anokurudzirwa maningi kuti vashingaire muzviro zvanenge aiitazvo. Kunyanya vanenge vaifunda zvifundo zvesaenzi kuti vazoitavo madhogodheya.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nanamukoti vanosisa gwinyisira nekubaa tsamwirira kwemene kuzvifundo zvavo zvo zvavanenge veyiita.

Vasharuka vekubazi rezveutano pashi reshe tenderere, vanokurudzirwa kakurutu kuti vamboungana veireketa nekureketerana nezveutano hwakabahlamburika yaambo mumiganga yawoyo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwakahlamburika antu anofanira kufundiswa nezvehutano nemadhokodheya nana mukoti nevantu vekubazi rezvehutano.

Asharuka ekubazi rezveutano pashi reshe tenderere vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe veifundisana ngezveutano hwakahlamburika mumiganga yavoyo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti muigore rega rega vaungane veifundisana nekureketerana maerwrano ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Antu anoshanda kubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanosiso gwinyisira yaamo kuvhara miro nekudziwirira matenda anotapurirwana.

Muzvi bhedhlera nemundau dzino detserwa antu anorwara nemumakirinika muno kurudzirwa kakurutu kuti munge mubaarine hutsanana hwemene kuti musakonzerwa matenda akaita sekorera iya.

Muzvibhedlera nemundau dzinobetserwa vantu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge mubari neutsanana hwemene kuti kusakonzerwa matenda akati kuti akaita sedenda rekorera.

Muzvibhehlera nemundau munodetserwa antu anorwara nemumakirinika mwona umwomwo munokurudzirwa pakurutu kuti mushandwe nanamukoti anerudo asikatuki antu anenge auya kobetserwa.

Muzvibhedhlera zviri mumakirinika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara anokurudzirwa kakurutu munge mubatori nehutsanana hwemene kuitira kuti musakonzerwa matenda akaita sekorera.

Kuzvibhedhlera nekundau dzino betserwa antu anorwara kuno kurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine mapazi zvakaita sebazi rinorapwa ana, bazi rinorapwa arume, bazi rinorapwa akadzi zvakadaroko.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mibhedha yekuatira nemakumbeza akabahlamburika kwemene.

Kuzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara, muno kurudzirwa maningi munge mubaari neutsanana hukurutu kuti pasa konzerwa mikhuhlani sekorera.

Kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosisonge kuine mapazi, sekuti bazi raana mai, bazi raana adodori raarume zvakadaroko.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa anthu anorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzibaari neutsanana hukurutu.

Anthu kana einge arwara anokurudzirwa kakurutu kuti aende kuzvipatara kovhenekwa nekofundiswa ndiana mukoti ngezveutano.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosiso kunge mweishanda ngeantu aneunyanzvi ukurutu ngemishando yawoyo.

Kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosisonge kune nemibhedha yakambaahlamburika kwemene, kuti antu avatire akaemera kudetserwa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvipatarayo .Kwaane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa nekuvheneka .

Mundau weshe vakuru nevadodori ano kurudzirwa kakurutu kuti ahambe eyienda kuzvibhedhlera neku makirinika nekundau dzinobatsirwa antu anorwara kovhenekwa nemadhokodheya nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Muzvibhedhlera nemundau dzinotengeswa mitombo nemumakirinika munokurudzirwa maningi kuti munge muine zvimbuzi zvakawanda kuitira kuti antu adetsereke muzvimbuzimwo zvakachena kuti pasakonzerwa matenda.

Kuzvipatarayo kwane michina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekudetsera madhokodheya nanamukoti, kuvheneka mumumwiri mweanhu kuona kuti hamuna here matenda akaita sedenda regomarara.

Chayayo chegomarara chiyayo chabaanesa antu kwemene. Antu anokurudzirwa kuti arye zvikafu zvineutano nekurumbarumbawo eitamba mitambo kugwinyisa mwiiri kudzivirira gomarara.

Zviyayo zvisikaoneki ngemadziso zvabawanda kwemene, antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa mishina ine unyanzvi ukurutu.

Matenda emazuwa anyamashi asikaoneki ngemadziso abawanda yaamho. Vantu vanokudzirwa kuenda kovhenekwa kuchibhedhlerayo nekumakirinika kuti vabetsereke.

Mazuwanyamashe kwanematenda akati kuti asikawoneki ngemadziso. Vantu vanokurudzirwa kuyenda kuzvibhedhlera kovhenekwa veyishandisa zvimishina zvakanasirwa ngewunyazvi wukurutu.

Mazuva anyamashi kwavane nematenda akati kuti akaita sedenda regomarara antu anokuridzirwa kuti arume ne akadzi aende kuchipatara kuno vhenekwa kuti havana here dendaro.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadzisopi antu anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asizi kujairikapi nematenda mamweni akabaajairika yaamho vanhu vanosiso enda kuzvipatara koojungwa mitombo.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asizi kujairikapi. Anenge aida kuti muntu atoenda kovhenekwa ngekuzemenwa nemadhogodheya nana mukoti kuzvibhedhlerayo.

Mazuwa anyamashi kwane mikuhlani yakati kuti isizi kujairikapi isingaonekwi nemadziso yakaita semikuhlani yegomarara.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asizi kujairikapi asingaoneki ngemadziso sedenda guru regomarara.

Zviyaiyo zvakaita sechiyaiyo chegomarara, azvioneki ngemadziso zvizhinji zvakhona. Antu anofanira kuenda kuzvipatara koovhenekwa ngemadhokodheya.

Mazuwanyashi kwane matenda akatikuti akaita sedenda regomarara kuvanturume nekuantukadzi kweshe antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuzvipatara.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadzisopi antu anofanira kuenda kuzvibhedhleya kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Antu eshe akadzi nearume anosiso kuenda kuzvipatara koona kuti aana ere mukuhlani wegomarara mukuhlani wauraya anhu azhinji.

Muzvibhedhlera, mumakirinika munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mibhedha nemaguza akabaachena yaambo kuti antu anenge aite panopanda awatire akaemere kubetserwa ndiana mukoti.

Muzvibhedhlera nemuakirinika munosisa kunge muine ndao yekuvheneka kweSainzi konaiyoyo kunonga kuine michina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu wekubetsera kuvheneka .

Muzvibhedhlera nemundau munodetserwa antu antu anorwara munosisa kunge muine mbatso yekuvheneka kesainzi. Kona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Kuzvibhedhlera kunosise kunge kuine ndau yekuvheneka kwesainzi. Kona iyoyo, kunenge kuine makhombiyuta nemishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Muzvibhedhlera nemundau munodetserwa anthu anorwara, kunovhenekwa mituntho, ngazi nemate nemarutsi kuona kuti chakonzera matenda chiini.

Muzvipatara nemumakirinika munosisa kunge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa ngazi mitundo manyoka zvakadaroko kuona kuti chakonzera matenda chinyi.

Kuzvipatara nekumakiriniki nemundau nemundau dzinobetserwa andu anorwara, munosisonge muine ndau yekuzeneka kwesaenzi kwena iyoyo kunenge kweivhenekwa zviro.

Muzvibhedhleya nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisonge muine mbatso yekuvheneka kwesaenzi kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa zviro zvakati kuti.

Mumhatso dzinoita kwekuvheneka kwesainzi kunenga kweivhenekwa mutndo ngazi mate nemanyoka kuona kuti chakonzera denda chiinyi .

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu dzinodetserwa vantu anorwara munosiso kunge mune mbatso yekuvheneka kwe sainzi kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa zvakaita semutundo ngazi nemate.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munosisounge muine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ,yekubetsera madhokodheya naanamukoti kuvheneka matenda.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosisonge kuine ndau yekuvhenekwa kwasainzi kwona iyoyo kunenge kweivhenekwe zviro zvakabaiwanda.

Utano hwaanamai anemimba neutano hweana adodori abva kubarwa neati kure nyana unofanira kubaakosheswa yaamho. Anamai anofanira kuenda nezvana zvo koojungwa mitombo wekudziirira matenda.

Utano hwaanamai ane ndani neutano hwezviana zvitootori, unofanira kukosheswa kwemene. Antuwo anofanirwa kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa nekujungwe mitombo nekudzivirira matenda.

Hutano hwekubara nehutano hwaanamai anemimba nehweana adodori hwunofanira kukosheswa yaamho. Anamai anokurudzirwa maningo kuenda kobarira muzvipatara, kwete kubarira mumizi pasina muntu unenge akatarisa.

Utano hwaanamai ane mimba neutano hwezvana zvidoodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adoodori anofanira kujungwa mitombo yekudzivirira zviyayo.

Utano hweana adodori hwakakosha kwemene, ana adodori anofanira kuende kojungwa mitombo yekudzivirira matenda kuzvibhehleyra.

Utano hwekubara neutano hweana adodori, hunofanira kukosheswa yaamho. Antuwo aya anofanira kuenda kuzvipatara, kojungwa mitombo yekudziirira matenda.

Taiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvibhedhlera iyo nekumakirinika. Kwaanezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, nezvimibhedha zvokuti muntu einga eirwara unoata apapo otosundwa eienda koorapwa naana mukoti.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Kuzvibhedhlerayo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu nezvisimbi zvekubetserwa kurapa.

Kuzvibhehlerayo nekundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakirinika kwaane zvisimbi nemichina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekubetsera madhokodhera naana mukoti kuti mishando yawo ipfawe.

Mazuva anyamashi zviro zvambahlamburika kwemene. Kuzvibhedherayo nekumakiriniki kwava nezvimishina ngezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvokuti mishando yamadhokodheya nana mukoti ipfave.

Mazuva anyamashi zviro zvaklbaahlamburika kwemene kunyanya muzvibhedhleramo waanezvimichina zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokoteya naana mukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvaba ahlaburuka kwemene kwaine zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera andhokodheya nanamukoti kurapa.

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwe antu anorwara zviro zvabaahlamburika yaamho kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinodetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa .

Akhiti voye muzvipataramwo zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kunyanyisa kuzvibhedhleramwo nemuzvitoro zvinotengesa mitombo kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi zvekudetsera kuti mishando ikwawe.

Ndaiti iinje damba igwinyiso kuzvibhedhlerayo zviro zvabahlamburika yamho kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuzvinika.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene, kunyanyisa muzvibhedhleramwo nemumakirinika. Mwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti .

Muzvibhedhlera nemumakirinika munokurudzirwa maningi kuti munge muine mibhedha nemagumbeze akabachena yaampho. Kuti antu anenge eirwara auya kobetserwa asawatapashi asi awatewo pakahlamburika.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvibhadhlera yoo zviro zvabaa hlamburuka yaamho. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yavo ibaa pfave.

Kuzvibhedhlera kumakirinika nekundau dzinobetserwa vantu vanorwara kunokurudzirwa kakurutu kunge kuine mishina yakati kuti yeku

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera kuti mishando yemadhokodheya naana mukoti ipfave.

Kuzvibhledhlerayo nekumakiriniki kwaakuonekwa zvimichini zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera antu kuti arapike eirapwa ngemadhokodheya naanamukoti.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlerayo zviro zvabaahlamburika kwemene kwane zviro zvekushandisa nezvisimbi zvekuti kana muntu aguke godo zvinondosungirwa godo reitonasirika iiii zvinobai shamisa.

Ndaiti injee, damba igwinyiso, kuzvibhedhlerayo nekundau dzinodetserwaa vantu vanorwaraa, zviro zvabaa hlamburika kwemene, kwaa nezvimushina zvakanasirwaa ngounyanzvi hukurutu zvokudetsera madhokodheyaa nanamukoti.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi kuzvibhedhlerayo nekumakirinika kwaane mishina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekudetsera madhokodheya kuvheneka nekurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvibhehleramwo nemundau dzinodetserwa antu anorwara. Kwane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekuti mushando yanamukoti nemadhokodheya ipfave.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvibhedhlerayo nekumakirinika kwaane zviro zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti kurapa nekuvheneka.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvibhendlerayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka.

Ku zvibhedhlera yo neku makirinika neku ndau dzino dzino detserwa antu ano rwara zvigero mapanga nema naiti zvino shandiswa ndiana mukoti ne madhokodheya zvino fanira kuramba zvakabai chena yamho.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvibhedhlerayo zvinhu zvabaahlamburuka kwemene, kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhogodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo nekumakirinika zviro zvabaahlamburika yaamho. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya.

Muzvibhedhleramwo nemumakirinika nemundau dzinobetserwa anthu anorwara, munosisa kunge muine zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekupa anthu anenge asikachafemi mweya wekufema.

Kuzvitoro nekumakirinika zviro zvabahlamburika kwemene mazuwa anyamashi kwaane zvimichini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Mazuwa anyamashi ,zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo, nekumakirinika, kwaane magirazi akanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera madhokodheya kuvheneka.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlerayo kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti pamushando yavo yekurapa nekuvheneka antu.

Zvigero, mapanga nemanayiti zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti zvinosiso kubagara zvakachena kwemene kuitira kuti zvisakonzera matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo nekumakirinika, kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuhloya matenda eantu.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaa hlamburika kwemene kunyanyisa kuzvipatara yo kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kuvheneka

Zviro zvabaahlamburika yaamho muzvibhedhleramwo. Maanezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvisimbi zvekudetsera madhogodheya nanamukoti kurapa antu anenge aine mitezo kana makodo aguka.

Mazuva anyamashi zviro zvabai hlamburika yamho ku zvibhedhlera yo neku ndau dzino detserwa antu anorwara kwane mishina dzaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu.

Zvigero mapanga nemanaiti zvinoshandiswa nemadhokodheya nana mukoti zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvirambe zvakabachena yambo.

Muzvibhehleramwo nemundau munodetserwa antu anorwara zviro zvabahlamburuka kwemene. Kwane zvimushina zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Muzvibhedhlera nemumakirinikamwo , zviro zvabahlamburika yamho pane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti mushando wawo

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Kuzvibhedhlera nekuzvitoro zvinotengese mitombo zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi. Kwane mitombo yechiungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kubetsera kurapa.

Mazuwa anyamashi kwaanemitombo yakanasirwa neunyanzvi hukurutu inotengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo yemuzvibhedhlera. Antu anokurudzirwa kundotenga mitombo iyi kana einge arwara.

mazuva anyamashi zviro zvanahlamborika kwemene muzvipataramo kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa mwonamomo muzvipatara yekubetsera anamukoti nanadhokodheya kurapa .

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika yaambo kwane mitombo yakanasirwa nehunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvibhedhleramwo nemuzvitoro zvinotengesa mitombo inodetsera antu kuti arapike.

Mazuwa anyamushi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo kwaane mitomno yakanasirwa ngeunyañzvi ukurutu ukuràpa matenda akati kuti asizi kujairika neaka jairika.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakati kuti. Mitombo yona iyoyo inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo. Inonga yakaiswa panotonhorera kuti irambe yakati moryo.

Taiti ijee ndamba igwinyiso, mazuwa anyamashi pavane mitombo yechiyungu yakati kuti, mitombo yona iyoyo inotengeswa kunazvitoro inotengeswa mitombo, inofanikahe kugarazve panotonhorera.

Mitombo ye chiyungu yati kuti mazuva anyamashi kune muntu unenge aiine pano panda uno kurudzirwa kurumba kuzvitoro zvino tengesa mitombo kunyanyisa mu madhorobha mwo umu otenga mutombo wake orapika.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha. Kunotengeswa mitombo yakati kuti. Imweni yemitombo inotengeswa, mitombo yekugwinyisa mishana yanababa nekuyisa moto.

Antu anokurudzirwa kuti kana einge arwara arumbe kuzvibhedhlera nekundau dzinotengeswa mutombo kumadhorobha kwona iyoyo kotenga mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi.

Mitombo yechiyungu mitombo inorapa matenda akati kuti vantu vanokurudzirwa kuti kana muntu unonga arumwa ngentunga aita mararia arumbe kundotenga mutombo wekurape mararia kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu wekubetsera madhokodheya naanamukoti pakurapa antu anenge aine mukhuhlani.

Mitombo yechiyungu, yemazuva anyamashi mitombo inobaatibetsera kwemene. Antu anokurudzirwa kuti kana paine panenge papanda, arumbe kuzvibhehlera nekuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kwane mitombo yanyamashi yakabanhasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti vantu varapike.

Mutombo ye mazuva anyamashi mitombo yakabi naka kwemene mitombo ye chiyungu ino tengeswa ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa mu madhorobha mwo umo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvibhedhleya nekumakirinika kona iyoyo kwane mitombo yanyamashi mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inofanira kugara panotontorera.

Mutombo yemazuwa anyamashi mitombo yechiyungu mitombo yakabatinakira yambo ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kurapa matenda akati kuti.

Mitombo yechiyungu mutombo yakanaka yambo mitombo yona iyoyo ino tengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo nemumakirinika nemuzvibhedhlera inorapa matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi pane mitombo yakati kuti ,yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, ngeantu akafundira mishando wekunasira mitombowo ,inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa enyamashi ane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu nyakubetsera madhokodheya anana mukoti, kurapa nekuvheneka matenda.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakati kuti. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kotenga mitomboyo kana einge arwara.

Kuzvibhedhleyayo nekuzvitoro zvinotengesa mitombo ,kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi neyakabaajairika kwemene.

Imweni yemitombo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo yekudzasira mutuwi wekugaya chikafu unenge wawandisa mundani monaumwomwo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera anthu anenge eirwara kuti abaarapike yaamho.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Antu anokurudzirwa kotenga mitomboyo kuzvipatara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvibhodhleramwo. Kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzi hukurutu kubetsera antu kurapa.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakanasirwa nehunyanzvi ukurutu inotengeswa mezvibhohleya nemuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobha.

Mitombo imweni inotengeswa muzvitora inotengesa mitombo yenyamashi ,mitombo yekurapa marwadzo kuanti banenge bechizwa muntani ,beyizwa marenje, zveshe nemusana nenyara.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti. Yekurapa mikuhlani yakaita semikuhlani yebesha nemiro dzinenge dzakakonywa ngebesha ngechikararwa.

Mazuwaanyamashi kwaane matenda akati kuti anorapwe ngemitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yemuzvibhedhlera nekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akaba ajairika yeyamho.

Kuzvitoro dzinotenotengesa mitombo kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaijairika yamho

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yakaita semitombo inorapa marwadzo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera madhokodheya nanamukoti kuti varape antu, antu eibapora kwemene.

Mazuva anyamashi zviro zvabayihlamburuka kwemene kuzvibhedhlera yo nekuzvtoro zvinotengesa mitombo kwaakutengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ,ngeantu anenge akafundira kugadzira mitomboyo, nekuzotengesahe.

Mitombo yechiyungu yemazuva anyamashi inosiso kuchengetwa panotondorera ngekuti ikatopishwa maningi inenge isikachatoshandi zvainofanira kushanda zvekurapa mukuhlani.

Mitombo yanyamashi yabati kuti muzvipataramwo nemuzvitoro zvinotengeswa mitombo kana muntu einga ane mushuna unopanda ngaaende ikweyo kunotenga mitombo.

Mazuwanyashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti varape antu, antu eipora.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka yambo kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nana mukoti Kurapa.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekuti kana munthu einge warwara unongoenda koitenga kuzvitoro zvemutombo.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhodhlerayo kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kwemene.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Mitomboyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, vantu vanokurudzirwa kotengayo mitombo kana veinge vainematenda akatikuti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengesa mutombo. Mitombo yakubaatengeswa kweshe kweshe yeibatengwa ngemutengo mudodori.

Utano hwenxondo, hunofanira kukosheswa yamho, antu weshe akuru neadodori, anofanira kufundiswa ngezveutano hwenxondo kutangira kumuntu mudodori, kusvika mukurutu, nekuti utano hwenxondo ahuketi.

Mbatso dzekubetsera antu anonga aine mikuhlani yemusoro dzabawanda kwemene mazuva anyamashi. Antu eshe anokurudzirwa kuti kana einge arwara aende kobetserwa kumbatsodzo.

Hutano hwendxondo hwakabakosha yamho antu anokurudzirwa kuenda kundau dzinobetserwa vanthu vane ndxondo dzisizi kuti hwe, kana einge asangana nematenda endxondo.

Hutano hwengonxo utano hwakaba kosha kwemene kana muntu einge asangana netsekwende unosisa kutsvaka muntu une unyanzvi wekureketa naye kuti adetsereke.

Utano nemudakaro zveana adoko zvinofanira kubakosheswa yampho ana adodori anofanira kuenda kuzvipatara kojungwa mitombo nekupuwa mitombo yekumwa yekudziirira matenda akati kuti.

Hutana ne mudakaro zve ana adodori zvakabai kosha kwemene ana adodori anofanira kuendeswa kofunda kuzvikora zvavo zve ana adodori pa anenge eyiti akati funde funde padoko otamba

Utano nemudakaro wezvana adori dori hunofanira kukosheswa yaemho. Ana adori dori anofanira kuendeswa kuzvibhedhlera nekumakirinika kojungwa mitombo yekudziwirira matenda.

Utano hweana adodori nemudakaro wavo zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori anofanira kuendeswa kuzvikora kwavo kweinga kune zviro zvekutambisa zvakati kuti.

Zvinoita kuti ana adodori adakare maningi kuwayendisa kuzvikora. Anamai anokurudzirwa kuti kana mwana aswika zera rekuenda kuchikora achange ari adodori ngaendeswe khona yoyo.

Utano nemudakaro hwemuntu weshe zvakabakosha yaamho. Ana adori dori anofanira kuendwa nawo kuzvipatara kuti ajungwe mitombo yekudziirira matenda neku donhedzerwa mitombo.

Hutano hwaana adodori hunofanira kubaakosheswa kwemene. Ana adodori anofanira kuenda kuzvipatara nanamai vavo kojungwa mitombo yekudzivirira mikhuhlane nematenda.

Utano ne mudakaro zve ana adodori kuno fanira kubai kosheswa kwemene ana adodori anoenda ku zvikora zveku tanga anokurudzirwa kuti atengerwe hembe dze chikora ne magwada aka naka yamho.

Utano nemudakaro zveana adodori ,zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori anofanira kuhambi kunasirwa mipato yavo yekuhambira kuti vasatsikwa ngemotikari.

Utano hwe ana adodori hunofanira kubachengetedzwa yaamho , ana adodori anofanira kuendeswa nekufundiswa maererano ngezve utano.

Ana adodori ne ati kurei ayana asati abva zera anokurudzirwa yamho kuti vatambewo mitambo yakaita sekurumba nemabhora kuti vakwire mishuna yakagwinya.

Utano hweana adoodori neatikurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene. Vana vadoodori vanofanira kuendeswa kuzvikora kwavo vatengerwa hembe dzezvikora futi.

Utano ne mudakaro zve zvana zvidodori nezvati kurei nyana uno fanira kukosheswa ngekumbai chengetedzwa yamho ana echikorawo anofanirwa kuenda ku chikora kwawo kuti afunde ikweyo.

Hutano hwemukataro hwevana vadodori zvinofana kuchengetedzwa nekubatisiswa yambo ana adodori anofanira kuendeswa kuzvipatara kofundiswa mitombo yekudzivirira matenda.

Ana adododori anokurudzirwa maningi kuti aendeswe, kuzvibhedhleya kopiwa mutombo yekudziirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kubaakosheshwa kwemene ana adodori anofanira kujungwa mitombo yekudziirira mikuhlani yakati kuti.

Vanthu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanthu vabaari nefundo yakabaanaka kwemene ,kuitira kuti vazobetsera vanthu ngeunyanzvi ukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanobadakarira mushando yavo kwemene veibetsere antu anenge eirwara ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano vana mukoti vanamadhokoteya, vananyamukuta nana mbuya utano vanokurudzirwa maningi kuti vange veiziyawo ngezvemitombo yechibhoyi kuti vabetsere vantu mumiganga.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedzewo utano hwavo ngekuti matenda aketi vanofanira kupfeka zvivharamuromo, zvivharanyara zvakadaroko

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vabari neunyanzvi ukurutu pamushando yawo yona iyoyo vari vantu vanobetsera antu amweni ngerudo rukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti nevantu vanovabetsera vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vaneunyanzvi hukurutu veyibatsira vantu ngerudo

Vashandi vekubazi rezveutano madhokoteya nana mukoti vanosisa kupfekawo hembe dzekudzivirira kuti vasabatwa ngematenda anotapuriranwa.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya vanosisa kunge vari vantu vanoda mishando yawo veibashanda mishando yawoyo ngesimba reshe.

Ashandi ekubazi rezveuntano madhokodheya nanamukoti nevanhu vanoadetsera vanosisa kunge vari vantu vanefundo ikurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti, vanosisonge vari vantu vanobaziya mishando yavoyo ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa yaamho kutivabadakarire mishando yavo ngekubetsera antu ngerudo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti .Antu anokurudzirwa kotenga mitombo ikweyo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanosisonge vari vantu vabari neunyanzvi ukurutu pamishando yawoyo kuti vabetsere antu eipora.

Vashandi vekubazi rezveutano vanosiso ungana mikore yega yega Veirwketerana nekupangana maererano ngezveutano hwakabaa hlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanosisonge vari vantu vaneunyanzvi hukurutu pamishando yavo. Kuitira kuti vabetsere antu zvakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano madhongodheya nanamukoti nevantu vano vabetsera , vanofanire kuhamba muganga yeshe yendau yeshe veifundise vantu nezveutano.

Taita ijee, damba igwinyiso! mazuwa anyamashi zviro zvaba ahlamburuka kwemene muzvitoro zvinotengesa mutombo, mwona imwomwo mwaane mitombo inorape matenda akajairika neasikazi kubaajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mutombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neyekurapa matenda akabaajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairika neainorapa madenda akajairika semukuhlani nebesha.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakabajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhako kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neimweni inobaarapao matenda akabaajairika yaampho.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyiswa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neanorapa matenda akajairika.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo yakati kuti imweni mutombo inotongeswa yekunasira mundani munenge mweipanda

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizikujairikapi nematenda akaba ajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neinobarapawo matenda akajairika yaamho.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yoyo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene semikuhlani yemusoro munenge meipanda.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo. Kunotengeswa mitombo yakati kuti. Inorapa matenda asizi kujairikapi neinorapa matenda akabaajairika kwemene semukuhlani wemundani.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inobaarapa matenda akajairika kwemene akaita sekupanda kwemundani nekupanda kwemusoro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhoromba mwomwo, zvinosisa kunge zvibarine utsanana hukurutu. Kuitira kuti antu akoperevo zvona izvozvo.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo nekuzvitoro zvinotengeswa mitombo kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera madhokodheya nana mukoti kuti varape antu veibapora.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosiso kunge zveibaningirika yaamho. Mubarine utsanana hwemene kuti pasakonzerwa mikuhlani nezviyayo zvakati kuti.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo kunokurudzirwa kakurutu kuti kutengeswe mitombo inobaatengekawo ngemitengo irinani kuti muntu weshe atenge mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mutombo yakati kuti. Mutombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Kuzvitoro zvinotengesaa mitombo kunot engeswaa mitonbo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairakapi neaka baaijairika yamhoo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo ,kunyanyisa kumadhorobha yo kunotengeswa mitombo yakati kuti ,inorapa matenga asizi kujairika neyaka jairika yamo.

KuZvitoro zvinotengesa mitombo zvakawandira mumadhorobha zvinokurudzirwa kutizviakwe mumabuya mo antu emumabuya abatsirike.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakawandira maningi kumadhorobhayo. Asi kumabuya azvisikwopi. Ngaazviakwewo kumabuya iyoyo, antu ekumabuya abetsereke.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga veifundisa antu nezvehutano wakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya, ana mukoti nevantu vanova betsera vanofanira kuhamba mundau dzeshe ,miganga yeshe , nyika yeshe tenderere veifundiswa antu ngezveutano hwakahlamburika yamho.

Vsntu vanoshanda kubasi rezvehutano, vanokurudzirwa kakurutu kuti vafundise antu kugeza nyara. Nyara inofanira kugezwa muntu echibva kuchimbuzinekugeza muntu oda kudla.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe tenderere veifundisa vanthu ngezveutano hwakahlamburika kwemene.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburuka yaamho .

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vantu ngezveutano wakabahlamburika yaamho.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti nevantu vanova detsera vanokuridzirwa pakurutu kuti vange vari vantu vanombadakarira mishando yavo kwemene veibashanda yaambo.

Vanthu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya ana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta vanofanira kuhamba mundau dzeshe veifundisa anthu ngezveutano hwakahlamburika yaambho.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhogodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe muganga yeshe. Veifundisa antu ngezvehutano.

Vashandi nevafundi vekubazi rezveutano vanosiso kuhamba ndau dzeshe nemiganga, veifundisa andhu ngezveutano hwaka hlamburika yaambo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa vanhu ngezveutano hwakashamburika

Vashandi vekubazi rezveutano, vanosisohamba mundau dzeshe nemumiganga yeshe, veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, vanosisohamba ndau dzeshe mumiganga yeshe, veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano vanosisohamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho kunasira utano hweantu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhogodheya nanamukoti. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano.

Vashandi vekubazi rezveutano madhongodheya nanamukoti nevantu vano vabetsera vanofanire kuhamba mumiganga veifundise antu ngezvehutano .

Vafundi ne vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe muganga weshe veyifundisa anhu ngezveutano hwaka hlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano, vanosisohambahe nemuzvikoramwo, veifundisa ana echikora upenyu hweutano, hwakanaka, hwakamoryoka kwemene.

Utano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa yaamho. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara, koovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti, veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Hutano wekubara wunofanirwa kukosheswa kwemeni. Vantu vanoshandira kubhazi rezvehutano, vanofanira kuhamba ndawo dzeshe, miganga yese veyifundisa anamai ngezvehutano wekubara kunyanya.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa yaambo. Antu eshe anofanira kuenda kuzvipatara neasikana kofundiswa kushandisa zvidhende zvakagadzirwa ngeukurutu kana veiteera.

Hutano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kubaa kosheswa kwemene kunyanya utano hwana mai ayani anenge aine mimba. Ana mai anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mutombo.

Utano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa yaamho ana mai echidoddori anenge abve kubara anofanira kufundiswa kuti anochengeta sei ana nekubata ana zvakanaka eifundiswa ngemadhokodheya nana mukoti.

Hutano hwekubara hwemundu weshe hunofanira kubaikosheswa yambo. Anamai ane ndani anokuridzirwa maningi kutii ayende kovhenekwa ngezvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu kuzvibhedhlerayo.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa kwemene vantu kana vasingadi kubara vanokurudzirwa kuenda koisirwa zvisimbi musikarudzi kunyanyisa akadzi kudzivirira kubara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe, hunofanira kukosheswa yaamho. Antu anenge aine mimba anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa ngemadhokodheya.

Hutano hwekubara hwemuntu weshe unofanira maningi kukosheswa nekuchengetedzwa yambo vantu vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira maningi kukosheswa. Antukadzi nendombi anofana kuungana eifundisana maererano ngezveutano hwaohwo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hwakakosha yambo, antu anokurudzirwa kupfeka bepa rebutiro eyida kuyita bonde.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa yaamho. Antu anofanira koovhenekwa matenda epabonde kuzvipatara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa yamho vanhu vanofanira kuenda kovhenekwa ngazi kuzvipatara ndiana mukoti nemadhokodheya.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hwakakosha yaamho. Antu aakurudzirwi kuite bonde risina kuputirwa neantu aanenge asikagondi.

Ana adodori anokurudzirwa maningi kuti vaendeswe kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda ndianamukoti nemadhokodheya.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka kujaha zvakadaroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vamwe mvura yakawanda kwemene kudziirira matenda anobata antu ona awawo .

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka, kujaha nemabhora enyara neemarenje vanokurudzirwa kakurutu kuti vaendewo kovhenekwa ngemadhokodheya naanamukoti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kunyanyisa kuzvibhedhlerayo nekuzvitoro zvinotengesa mitombo nekumakirinika. Kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kubetsera madhokodheya paanenge eirapa.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora enyara neemarenje kutomuka kurumba zvakadaroko vano kurudzirwawo kuti kana veinga vaona panopanda vaende kovhenekwa

Vantu vanotamba mitambo yakati kuti vanokurudzirwa maningi kuchengeta zvisimbi zvinorema zvekujima nazvo kuitira kuti vagwinyise makodo netsinga nemishuna yavo.

Ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwawo kakurutu kuti vachengetedze utano hwawo ngekupfeka zvivharamuromo nezvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana veidetsera antu anenenge aine matenda.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara neemarenje vanokurudzirwa kakurutu kuti vadakarire yaamho kutwasanura mwiri yavo kuti vagwinyise makodo netsinga.

Vanthu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka ne mabhora eshe enyara neemarenje vanosiso twasamura mwiri yawo kugwinyisa makodo netsinga memishuna.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka vanokurudzirwa kakurutu kuti vagadzire kabhokisi kanenge keigara mutombo kana vakakuwara vashandise.

Vantu vanoramba mitambo yakaita sekurumba yemabhora zvakadaroko vanokurudzirwa maningi kuti vakoshese utano hwavo.

Mitambo yakaita sekutomuka kujaha kurumba nemabhora enyara eshe nemarenje antu anoitamba anokurudzirwa maningi kuhya zvikafu zvine utano.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso kuzvipatarayo kwaane zvivhiti vhiti nemakombuyuta nezvimuchini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka.

Zviro zvabaahlamburika kwemene muzvibhehleramwo nemuzvitoro zvinotengese mitombo kwaane michina yakanasirwa ngeunyanzvi ukuru yekubetsera kurapa.

Mitombo yechibhoi mitombo yaka batinakira kwemene. Mitombo yona iyoyo yaibva maningi kumbuti nezvirimwa nemashango. Antu ano kuru dzirwazve kuishandisa mazuva anyamashi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yechibhoyi. Mitomboyo yona iyoyo yaibva maningi kumbuti. Pambutipo paitorwa midzi, makwati, nemashakani ,nemichero yachona kurapa matenda.

Mitombo yechibhoyi inobva maningi kumbuti, pambuti ponapo inenge yeibva kumashakani embuti, makwati embuti kana midzi dzembuti, inoshandiswa kurapa mikuhlani yakati-kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo vaitora makwati, mashakani nemidzi dzakadarokwo kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharukwa ekudhaya ayi shandisa maningi mitombo yaibva ku mbuti ku zvirimwa neku mashango kurapa matenda asizi kujairikapi ne matenda akabai jairika kwemene.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, kudhaya asharuka aishandisa mitombo yechibhoyi yaibva kumbuti, maruwa nemashango.

Mitombo yechibhoi mitombo yakabatinakira yaamho, inobva kumbuti maruva nemashango. Kutora mashakani achona kwakutswanya-tswanya kwakutonasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa mbuti nemashango zvirozvo zvairapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Vantu vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisirewohe, kushandisa mitombo yaishandiswa ngevasharuka ekudhaya, kurapa matenda akati kuti.

Antu anokurudzirwa yambo kuti ashandisewo mitombo dzechibhoyi dzaushandiswa ngeantu ekudhaya kurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti nezvirimwa. Zvirozvo zvaishandiswa kurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi.

Gava kava kambuti kanoonekwa pamuzi nemushango kambutiko kanorapa matenda akati kuti akaita sekupanda nekumona kwemundani kanonasirahe ganda kakadzorwa.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti nemashango nezvirimwa kurapa matenda akabasiyana-siyana.

Mitombo yechibhoyi mitombo inobaadetsera kwemene mitombo yona iyoyo inobva maningi kumashakani nemakwati nemidzi dzembuti nezvirimwa. Inorapa matenda akati kuti.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakati nakira kwemene antu anokurudzirwa kuenda mumakwasha midzi dzemuti dzona idzodzo inorapa nemakwati nemashakani veitswanya tswanya vokuya.

Mutombo yechibhoyi mitombo inobabetsera kwemene. Mitombo yechibhoyi inobva maningi kumbuti, makwati embuti, midzi dzembuti kana kuti mashakani embuti anenge atswanywa-tswanywa okuiwa.

Mitombo yechiboyi mutombo wakabaitinakira kwemhene , mutombo iyona iyoyo inorapa mukuhlani isizi kujairikapi neyakajairika kwemene asi inofanirwe kushandiswa neungwaru.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, yekubetsera antu anenge aine mishuna inopanda neane mikhuhlani nezviyayo.

Vasharukwa ekudhara ashandisa maningi mitombo yaìbva kuzvirimwa, pazvirimwapo vaitora mashakani votswanya tswanya vokuya vosanganisa nemvura.

Gawakawa kambuti kanoonekwa pamizi nemushango. Kambutiko aka kanoshandiswa kunasira mitombo nemafuta ekudzora anonakisa ganda kune antu ane makanda akakasharara.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti nezvirimwa. Pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashakani vonasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yechibhoi , mitombo yechibhoi yona iyoyo yaibva kumbuti maningi, pambutipo vaitora mashakani, midzi votswanya-tswanya kunasira mitombo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mutombo yaibva kumbuti pambuti ponapo vaitora maningi mashakani vomatswanya tswanya vokuya kunasira mutombo.

Mitombo yekudhaya mitombo yechibhoi yaibva maningi kumbuti, mashango nezvirimwa. Pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashakani achona kunasira mitombo yakati kuti.

Mitombo ye kudhaya ichiri kushandiswahe nanyamashi. Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaiva kumashakanyi embuti, makwati embuti kana midzi dzembuti, kurapa mukhuhlani yakati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti nezvirimwa. Pazviro zvona izvozvo vaitora mashakani kana makwati kana midzi kunasira mitombo yakati kuti.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabanaka kwemene yaishandiswa ndana sekuru nanambuya edu kurapa matenda. Mandimu ndiwo amweni aishandiswa kurapa mikhuhlane yakaita sebesha.

Mutikiti unoonekwa pamizi unowanikwa mumunda nemumabindu. Unorapa matenda akati kuti. Antu anoushandisazve semuriwo zvakandodaro unenge weindorapahe.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ndiana mbuya nnasekuru nemadziteteguru edu inokurudzirwa maningi kuti anhu aishandisewo zve mazuwa anyamashi mitombo yaibva kazhinji kumbuti, makwati adzo mashakani zvakadaroko.

Asharuka akudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumashakani embuti, nemashizha emaruwa Mashakaniwo aitorwa , otswanywa-tswanywa, okuiwa, kunasira mutombo wekurapa mikhuhlani.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa nekumbuti nekumashango, guku ndohumweni mbuti oro kambuti kanoonekwa mumunda munenge musina kushakurwa kaishandiswa kurapa matenda.

Asharukwa ekudhaya airya maningi zvikafu zvine utano kwemene zvakaita semichero yakaita semabhanana mandimu makebe zvakadaroko.

Asharuka ekudhaya aishandisa mutikiti semuriwo, mutikiti wairapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabaatinakira yaamhpo, anthu eshe anokuridzirwa kushandisa mitombo yechibhoyi yakaita segavakava kurapa mikhuhlani.

Vasharuka vekudhaya, anambuya nanasekuru edu, vaishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pamumbutiwo, vaitora makwati embutiyo kana mashakani kana midzi kunasira mitombo.

Mutombo wechibhoyi wakabati kuti kwemene mbanje kambuti kanorimwa mumbatso nemushango kambutiko aka kakamwiwaa ngeuwandu wakahlamburika yambo kanorape matenda .

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti pa mbuti po vaishandisa maningi mashakani ne midzi ne makwati.

Mutsine kambuti kanooneka maningi mushango nemiminda inenge isina kurimwa, Kano shandiswa semuriwo ,kanorapa zvee antu anengazi shoma.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti, pambuti ipona apapo vaitora mashakani nembidzi dzembutiyo nemakwati vatswanya tswanya kunasira mitombo yekurapa mikhuhlani.

Mazuwa anyamashi mitombo yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya inokurudzirwazve kuti ishandiswe yakaita semitombo yaibva kumbiti nezvirimwa.

Munjambanje kambuti kanoonekwa pamizi nemushango. Kambutiko aka kanorapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka yekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti mashango nezvirimwa kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi yaibva kumbuti zvirimwa mashango pazvirozvo vaitora mashakani votswanya tswanya vokuya kunasire mutombo.

Asharuka ekudhaya, aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti. Pambutipo vaitora mashakani , votswanya-tswanya, vokuya, votochengeta ,kuti vazomwa vaane panopanda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva pambuti, pambutiyo vaitora mashakani, makwati votorazve mbudzi dzembutiyo kunasira mitombo.

Mutunduru kambuti kanooneka kwaningi mumagwasha mwedumwo. Kambutiko kanobara zvimichero zvinorapa matenda akati kuti kana zvikaryiwa ngeuwandu hwakanaka kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa, kumbuti zvakadaroko kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika yaamho.